Issi keetta weykko hotele giddooni cora nayti sufema yidi ankuan giida sharfe qoorin qaaqidi uttizanne si shi diisa bessies.

Hayssani heedzdzu asati issi mala maayo maydi zokko zaari eqqizanne iza guyenikka issi makiniya ekizaara hayssa nuussi qonca beettos

hayssan issi keettan cora asi issi wambora bolla ottibi warakata saawoottidi issoy issaara tamarishe diysa bessis biide woykkida asikka beettees

hayssani issi keettan maca ayssati issipe haasayidinne tukke uuyeddi beettees iza giddonka issi inda abasha maayada tukke essayida diizara beettawus

hayssa nini cora asi ufayetishe miicishe kushe xoqu oottidi toopphe bandera oykqidi yedi diiza iza bessees cora asi dunguza qobe woottizay

issi aaho katame hayssa nuussi beettis izi milatide woykko keetetto gorqoroykka maata mala woykko zo7o iza mime dumma dumma mitti hessees

hayssa nuuni beeshi nussi beettiza haatti gaanda giddon asanayti hoykko yela gati haattan mertanayonne beyanawu keehi lo7ida sufokko

Hayssa maalara si biiro giddon diiza woykko uttizaa asi beettes iza sintanikka diiri dabtaray nne qasseka komputer beettes.

Hayssan heezhzhu nayti beettosona. issi adde quma maana eqqi teelide issi naya geegissa immishimekko kata giigissada deeza betawus.

hayssan kehi lo7ida keemeti wurida namu7u yushon diiza keethi arbamiince woykko gamo zoone dere asa giddon beettida keetha

hayssa nuni be ishe weekko xeelishe beettizay aazeegikko issi qosqoro keetta miyierakka qorqoron gordeta keetta giddon cora naytinne maayoy beettees

hayssa noonni be ishenu sibeettiza dumma dumma meratiti ittidanne isife saaqithi ittida ogee beetes isa sintaanukka dumma qala metietis

hayssanusi beettizay azi giikko tophya giddun diisa ortodoks kiatettida ammano eqoti hayssani ishi mala maayo maay7di zandela oykkidi hayssa maaran beettis

issi keetta giddon cora asati issippe uttizi issi imettida maxafa nababishenne yootidi diiza iza esgidi diiza cora attuma asi hayssan nuss beettes.

Nam7u atteti ha semmedi issi mala maayo maayidi beettes isho bollakka xaafeti uttiza xufe hayssani efii dabin yiisa suufe hayssan isan biittes.

hayssa nusi beettiza isiaawi bolta kushe gakkiya shurabe maayidi fizikka qobe wootini biir kushen oyqizanne maakra oykki haasayishi beette

hayssa nuni lo7etisi xeeliyoode keehi o7iza addarashane asi uttidi haasashe weykko tobishe beettes iza sintanka diiza qara beessan keehi lo7iza ciish beettes

Hayssa nuni nu iishen mikko xeelishin isi gootta mittanne dastiqe oye bolla uttida cora asi qooren dunguza abana mikko booda yeggiti ha simmi xeelishe.

hayssa nuni beyshe woyekko xeelishe dizoy aze gikko issi shuchcha keexxetha keetha giddo isa giddonikka maabiratey kehippe poo7ishe woyekko poo7o imidishe dizays hayssan beetis

hayssa nuni be'ishi diiza cora nayti isi mala mayidanne maca attuma gidid guppish duurishinne ufaytishin diiza bessees iza giddonka karaabe nam'i dees

Hayssana maca asi kihimetooti wuddizi bazinaa qumini fodhamaani woossidi diizanne kihimetootida beettishee hayssa nuudis

hayssa nuusi qonciza misile bolla keehi lo'iza asi attuminne maci oge duunon eqqidi miicidi haasaydinne ufaytidi diisay hayssa nuusi qonci beettes

hayssa nune meeshimenkko xeelishe nuussi beettiza azeelikko issi bessani cuela macanayti gab maaydi kareta huwen qachidi uttisa izi beettes

hayssan coora macanne attuma naytinne aayanne aawa beettes hisikqa isip pooto tendishenne miicidi ufaytide diisa issi keeta asa milatosona

Haysan nuni dudishe beettiza dumma mirara diisa maayno maayida attuma asi dumma bere wuga qonqisiga hano taan hophen baalle attin uttiza.

Hayssanoni xeellishe woykko geshe lus itise aazu gikko ishi faathi keehi bulqutidi woykko bera naammi uttiza haatti kokkishinne iza minyenta soqazibe biitee

Hayssan keehi gan'ida maalata keetti mita niddon beettes izikka ifittan gordettisanne gam'ua deeshsha maalati karen hemettishe deeza beettes

Haysta nuni beshe beettiza nam7u nayti sintarati zaageti qamese maayi dooga bolla koopphe baandidi beettees izikka kushin baandira oyqqi beettees

hayssa muuni meyshe weykko xeelishe muussi beettiza issi keettay keehi xoqanne pooge keettakko iza minyinka dumma dumma mitti beettees

Hayssa nunni meeshi woykko xiellish muusi beettiza keetta giddokko izikka salo woykko keehe lo7ida surta mana saani dishin maabarate eiqxees

hayssa nuni be7ishe nusi keehi cora shucha keeti beettees izikka maaran maaran diisanne keetetti wuyita asa nayti diido soho milatees

Cura ase issipe kitidi haaththa beyshi meekko sumoosishe phiittees izikka jalba geetettida miisha haattappe ya baggi pinnana.

Hayssan nuuni be7ishe woykko xeelishe dizay aaze giikko asa nayti dumma dumma era go7ettidi soho biita giddonmitta massi giigisi beettes

hayssa muussi miettiza issisufe amarato ongesato diishin asa maytusi oddo gattiya gutef kieyi eretizaagi faana geetitti shin

hayssa nuusi beettizay aaze gikko keehi cora amarattonne ingilizato suufe oyqizanne dumma dumma misile oyqiza qasseka wogga suufe gebi limaf geetetti qomaci

issi keehe lo'iza keetta mubdon cora asi untidi esgishe beettees ista suntan issi adde eqqide suupe maay7ida izi beettees

nam7u asati hayssan beettusuna izakka mimeera dizaara kushen moobaale oyqqada huphe qantaza manaxile yottada sufe maay7ida iza issi bitanera haasayishe dawus

haysan nuni geshekko nuni xeellishi nuusi beettiza issi walaqata bolla sufe maayida issi addenne wora do7a giza ishi gaammoy haysha nuussi gonci beettis

Hayssa noune ba ishi nuusi beettiza iishi adde dareto telefishinan keehi beettes izikka karetha suufe maayti woraqata wegi miicishe beettes.

ha7i wodi daro laga nayti bali wode moobaalera attes izaanikka dummatumma soshal miida geetetti baabati issi ula halara gattiza miishati hayssan do7osona

hayssani nuussi doweti uttida issi maxaabi beettis iza bulolakka qowita diida abaratun xaabi didanne issi addes sufe maayi beettees

Hayssa bata wode karbita nam"u biittati issaara oletti beettizanne ola pe deenezaagana puden ola bassarey yeddiza iza nuni do7oos.

Hayssa nuussi beettiza biggo giida misile bolla issi maca musilume naya meettos jakka soofan uttada komputer oyqqada asa naytusi coo xeellos.

hayssa mini beishe ke aahonne adussa asfaltey wooko ugi beetes izaappe ya baggarane habaggara diza miti maate betishe diiza

kare bitappeyiida bootta nam7u addeti woopen qobe wotidi issi mela diida sohon eqqizi qoppishe woykko haasayishe diiza muussibee

Hayssa nooni be ishe diissa aazi weekko maachi mitti kummido sohon issi maabirati mitti weekko biratara diissa izi qonci bettishe

hayssa nuussi beetizay azaze gikko maabarase poo7o inmendi diisa issi besappe hara bessa ifidi liissa woykko maaran ekkida birata shuubo

Haysson issikii hiilu isa keettan dumma dumma eqotawaykko dusjite qoncisa asati maarara eqqi xeeleshenne xomoosidi diisa iza qonciseesa.

hayssan nuuni be7ishe nuussi betizay azee gikko mabrate mitti eqqizagaa sintan issi makiina haasima yiishinne izippe guuyera diiza assi de

Hayssan issin keehi lo7ida keettinne qasseka maaburate miiti beni keetti woykko galda keetti beettees saami soo gas dellishin hayssi gadare milaches.

hayssan nuni be7she dize azze giikko oge duunani issi samayawe woykko salo mera mayda issi addey kareta manaxire wothidi kushe xaagedi beettes

hayssani nam7o asati eqqizi beli didishaaweeti beettoosana hayssanikka abbilokteriya awi ayydaame iza macaase pootoy bolan dizaage qonce

hayssa nuni be ishe woykko xallishe nuussi beetizayi azi iikko issi wogga xuufi dumma dumma makinara meettes izikka wuyiikko hibe ikko wisgawa jammanana giiza

hayssani issi sohon keehi cora asi sufe maaydine issi asikka baayefen mana xire wootisi issi adde komputere bochi digisaaga miiyi aaddidosana

Hayssani dumma dumma qummo miishati beettees izikka katamas giddokko dumma dumma makini udora miisha caannidi issibessappe hara bessa bidi diisanne asi beettes

hayssannosi beettizae azirekko issi asa nom7u kushe saata wotidinne miida oyqqidi iza sintan qasse qufe makinara wuragata bolla dizay hayssannossi beettis

Hayshanee isi asinne geettenna izikka qumamekeeta woykko qumakatta geeta milatis iisi oyde weykko xarapheesa yuushi ombar deessa.

Hayssa nuuni xeelishe woykko be ishe nuussi beettiza qumi kihi mal'zenne woka hootelenne iza qumay hayssa nuussi yesus hay needa bollan mishilen beettizay.

Hayssanu linbe ishinusi beettizaacona qoma miishi beettees hayssanu asi beetees makine mitti keetti kihiqlora ti beettees.

hayssa nonni be ishi nusi biettizay asugikko cirabiyasi woraqatan xaafa uttizonne amaratto dunaranne imilizatto dunara xaafeta xuufe beettes

Issi kiihi loo7ida keetta woykko adde rasha giddo poloseti ottizi tomishe biittis izi uttido oydi weykko mumboray so7o mera

dubite woykko meheeranne nu dere asha sarotetta naagisida asati woykko poliseti hayssan maarara so7o bollara mayni garsara kareta may7da qobe wottiza izi beettes

Hayssani nobite soroteta naagisida polise wokko federaale bididaabeti kareta maayo maaydi qube wotidi eqkisanne iza guyen keetti beettes.

Hayssa nuusi beettiza misile bolla dumma dumma ooso sohon mayo maayida poliseti akimeti woyikko astamaaretinne dumma dumma oosanchati hayssa beettoskna.

issi qumamiya woykko hotele keettan attuma asi maalara quma woykko katta miishe leettees heessu asati poolise maayo maayidan dettees.

Isseki hi lo7ida keetti pooqi maarara keeqetti uttisi beettees iza giddonka maati miti guutti gutti diizaa quncisi bessees.

hayssa nuu si beettiza keetti keehi lo7iza keettakku izikka nam7u xekara woykko pooqe keettakku iza meeyen nam''u zaabenne issi makini eqqis.

Hayssane cura nayti giti guutti machi attomi lo'iza maayo maay'di uttizanne qooren baazin aattida nayti hayssa mimusi qonci beette.

Hayssane dumma dambabati beeththoo sona izikka nam7u asbaltenne iza bolla diiza bootta meladiisa ogenne izappe ushachada keehi lo7iza pooqi deess

hayssaanki hi baydon cora gidida nayti issi mala maayo maaydi topphe bandira iqqibi waggasufe sinta wotili hagara niish beette

isshi keehi akidanne diccida katama gitu giddon diiza ishi poopiketi hayssan bettes hayssikka isshi kawo keetta wiikko ooso keetta taaniti shiyota xeellishe maasatis

Issi kihi7ida ketta yidon biiro milatida sohon oyde meni uldugu maara diizanne komputere biittis hayssi ta beyshen taassi biiro milates.

hayssanka issi macasiya nam7u adde tuppe giddo niqqada ciisha oyqada haxeela dadoos izakka baayten maalasere wottoda sufe maayeda beettawus

Hayssa payddoon keehi cira gidisa bifoti biitto sona izikka pooke ceekay nam7o naati issi mala zo7o maayo maayidanne baajjajje..

hayssanne issi keettane asi hayqqin yeeho yiida milatida asi foodha moykko nadhana maayi gul7otidanne maara maagi benna maca asi miittis

hayssan nun beyishin nusi beettize kaasi gikko cora mayti saytta ekki akines yiizanne cora asi baske doonan motiza asi beettes

hayssa nu si keehi cora suufe beetties izikka safarkoom geetettida sohon ko7a immida emifeesi miye baggara beeza geetettida xale bayziyu keetti beettees

Hayssa musi betizaaye azabikko asi isinaa ha kamisha mikko maramarindi diiza izi betes izi atte agebola mutiza betes

Hayssani nam'u asati beettes issi indo sintane issi addey issimarshene som7on wuttidi izo maramayshin hoykko pilgidi diisa izi hayssa nuussi qonci bettes.

Haysan heedzdzu asati eqqizi beettoosa iza sintan biida iqo saaxine keehippe yu7eesi hayssikka shammalas xeeli didizaba moolates

Hayssan taassi bettizay azigikko karbicappe yiida ayfe akiti ishin addes ayfian xale kujji dediza izi hanshanusi qonci beete

hayssan kare biitta peeyida sibota bitane doona maskim qachibi gayshi nayta puule ushshidi diisa izinne cora nayti nayta oyqqizi beettie

Hayssa nuni be ishe nuusi beettisa misili bolla macenne attuma yela ganayti bollara zu7u maaydi garsara jiise kareta giddhidi ha xeelishe dees

Hayssa nuni be ishi woykko xeelishe diisa miisha meri salo meeranne boottanne kareta izikka asamaytusi daro go'a immanassi wode ihido miisha.

hayssa nuni bi7izyo misile bolla cora he laganne gascha asi issi keehi lo7i uttida ogira wolaqata xaabsi ekkidi hemitifi beettes izikka biitan diiza asato

issi keettha giddon gita asi maarara uttida izi beettis izikka ayfin manasire yotizay kushen mobaale oyqiday kushe xaaxiday dumma dumma hanon beette

heedzdzu nayti hayssa beettis issi asikka doktore milatis ayssi gikko issi adda kushe pude qaabi xeellishinne maramarishin beettis

kiihi lo7ida sohon cora deena baale mooyeti uttiti haasayiti diiza bussis issi inda simtara komputere oyqada izaa xeellayda beettas

Haysani paydon keehi cora gidida guttane yita macanne attuma asi beettise izi maaydo maayo bollakka bootta maayo bollane zo'o meran masqali zokko des.

Maala maala wanqida ka ooshanchati baqonin poota yeddida malaqee wottida haattha haayandeenu wuqisa mobaran uchida.

Hayssa nuussi beettizay asgikko isshi keehi hargida harganchi hiidan icchizanne cora doktoreti iza xeelidinne maskedoona wootti eqqiza.

haysani dumma dumma ishshegetti uttiza dumati beettusona iza beyanassi yeekko siyanassi mieda daro qommo moosanchati hayssan beettishe hiddee

Hayssan keehi cora macanne attuma gibiza nayti beettees iza sintam issi addi kushe soqu oottidi bessishe woykko malatishe dees.

hayssanikka nuni woyashi n uusi metite asibikko nam7u maggarakka dize keeti keehi llo izenne issi mala izafe giddora biisa wegene mittinne ishi illo izau cililo maati dees

Hayssani mitta giddon ekkisa asati qorin dunguza hodha wottidi qoma wottidanne isoysora haasayidinne haasaydi diiza iza esgiti diisa asi hayssa beettes

issi katama digdun heessu hoogi beettis istafika sintara dizaagi biron keete tiddi diizaa milatis isa miyeera makinika kantishe beettes

Hayssa muussi beettiza keehi zuu gidanne ayfen beyanass keehi gilo7ida keetti beettes taameti shi7o tada seello wode ha keetti taassi biiro milatees

hayssa muuni beysheeykko xeendishe bolla baggara omo banki giida sofene sa7aara biidi diisa heedzdzo nayti beettosona dam7u nayta oyqqiza aaya beetawus

ha7i gede nimtiyofikko topioosintaara kaaletiti diiza zikadtooriya abi aymad geetettida asi suufe maayedi kinseen kushe yeddidi haysanbeette

hayssa nuni be 'ishe woykko xeelishi diiza ayssirkikko mimmerse gibbeni dumma dumma mittinne fooqe keetti beettees iza giddonka simereti di diiza lakki beette

issi aho dugeda imitidi diiza asi beettees izikka maaydo maanoy bilsigida oykko giste teran diido shurabe maay7ida cora asi

Hayssa mi cora nelaga nayti heera geeshshateta maagana miidi fida oyqidi ogi bolla diida booranne ollafe keessidi didisa mayti beittees.

Hayssan asi maarara eqqida addeti duuma merara diiza maayo maaydi beetties iza milenka mittinne nam'uma kini isappe guera beetties.

hayssani ishi bootta maayo maaydi bari goorenka baashe aattidi ishi kobi tarkeetani oottiti diisa hasi hayssan paaduun coora giidizi beettes

Hayssa nuni xeelishe kehi gal''i uttida birata garsara haatti lo'eti gokkishe beettis izikka bomba haatta geekettidi hayssa daro go'a immees.

hayssa taani bayashe issi aspante beeteesi ezapfekka sinta bagara wagga kitoke betisi asin tanka mitti maalekka issi addeka dheqqize detishe betes

Hayssa nuni beeshe nuussi beettiza misile bolla diizey aaze giikko nam7u kushe nam7u baggara diishe qasseka dooya diiza dabtar weekko maxafi beettees.

Hayssan maarara ekkida timirte wursidi anjettida issi mala maay7o woykko gawane maay7ida asi coori beettees ŕ giddon issi adde dumma maayis.

hayssani issi aho sohoni tamari wursida keehi cola gidida macanne attuma nayti salo meraranne karetara diisa gawana maaye kushe pude denti haas yelishides

Hayssan issi malamayo maaydi issi keehil iza kiitta achchan eggida gawan maayda macanne attuma gita hoykko gasta asi hayssa nuusi beettees

hayssa i keehi goragiga kawohosanchayi sufemandi ekizanme hazelidiza zaabesis izapeguera wokka awahoketi beteesa

hayssani faydonkeehi cira gdida macanni attuma asi gawan imma hidi cira asa sintala qidi kush hidinti qaala gelishinne izafe guyaera dumma dumma baandidees

Hayssa nussi beettiza miish aazigikko asa nay tusi tuma pirzana dandayda pirda keettan asa naynti dumma dummawa godettanass go'a imiya miisha.

hayssa muusi beetteza mensedo wenna cora maschane attoma asi peeda oykkidi uge fitisshinne izaappe guyeera masonika dees polisika bies

Hayssanonne beeshi nussi beetiza ishi zi7o makena simtaane isshi xuufekka beettis izikka asa nayti bolla tami daro dano gattiza yooson qumuses

Issi katama giddora cora makini himetidi beettese izappekka issi dumma dumma katama giddoppe buura shiishi ekki godutti diiza makinikka beyette

issi heeran diiza asi mule kiiyidii maci attumi pexa oyqidi oge pittishen deettees izappe guyeera keetti mitti maaburatey shuuboy beettees

Hayssan nuussi beetizaari aaze gikko ishi adussa dumma dumma ubura isi besappe harabessa efaanas go7a immida makina bolla issi pica maayoo mayda undu atti dees.

Hayssan issi miraara maatamara gidisa makini qoshasha lalishininne isa giddonikka cora asi haybakko maxi didissa izi hayssausi beettes

Issi heeda geeshsheteta naa gidi diiza cara asi hayssa beettees dumma dumma miisha oyqqidi oge giissishe beettes isi oyqqida miishikka akafa feedaa.

hayssa nunni beishenoossi beettiza macanne attuma asi ogeppe buura dentishenne peeqan heera geeshshish diiza iza bessise iza miyeen karetama kinii dees

hayssan faaydon ke hinco raggiiza bacanne attuma hasi akappanne feqa kushen oyqizi heera geeshareta maagishen diiza asafe federaale polisi deettees

hayssani woga maayo maayida macanne attuma asi barmeenle akafanne feeda oykkini heera geeshafta naagedi diiza gita asi beettes

hayssa muothi betezaalana gijikko hidzzu asatinne heesafe balla gidida asati akappa saa ashitinne qasseka oottisi de isa mitesi istafekka sinta bagqara issi

hayssa nuni be dhishe nusi beeti zanaya taniti shiyota ziello wade kihi lo7os hubey sinto yedda qobe wodda qoori masqale aatti zanaya hayssan beetus

hayssa nuni be ishi weykko xeelishe diisa issi gayshe naya borsa ba7ada tamariso bayda diiza izo hayssa nusi qoncisi beettiza

hayssa nuuni xiellishe muussi deettisa misile bolla ingilasaton xaafetinanne qasseka ba kushen diissa moobaanen banke faydala gatti digdiisa bessees

Hayssan issi heedzdzu amarato pidalen xaafeti uttida salo melana diizay haysawan beettis izikka paayda giidi naababetes.

issi i keeta nidoone issi abbe mubaale oygidi sufe maydi pooso bendishenne haa zeelishe beettees iza sintanka issi oyge beettees

hayssa nusi beettizay azze gekko issi maashine kushe diizagaaranne dumma dumma suufetikka beettosona hayssan diida quxure woykko paydo qoppite giizey beette

Hayssa ni nuussi issi asinne beytenna gishikkonne nam7u hasatu kushe fayda matodhe oykkidi hayssa nuusi amaratusupeera odi diimeykko qonisidi diisay hayssandees.

Hayssa nuussi daro yohoti beettosuna izaabulanikka beettida issi addefootoy kushen maake woyqqidanne kareta suufe maayida issi bitani haa xeelees

hayssa nune beyshe woykko xeellishe muussi beettizay azi miikko dijital matawuqi nam7u kushe oyqqi ha bessishe woykko nuna xeellishe diizay hayssa beettes

Hayssane issi oyddu asin beettis izikka kushe gidiri payda orqi urtizanne isso issa xeelidi miicidi diisa qoncisees.

hayssa nuonni beeshe muissi beettizay aasigikko fayda edisonne qass dumitte giddon diiza ammanoppe issoo giidida musolimi baala edisidi diisa

Hayssa nuune beeshe nuussi beettiza moaale bolla fayida ollaynen diirgissa kiza muhoy nuussi kiiga aattidi diisay nuussi beettees.

Haysani ha'i wode asa naytosi keehi koshshida yohoy payda mantawuqe iza muuratetta qoncisida dhayikko beettiza dumma go7a immida yo'o.

nam7o asati hayssan beettoosana issi adde kare biitta asa gididi iza meraykka bootta woykko arsanne huuphe duge yeddida karetta suufe maayes

Hayssan ammano aawa milatida asi maara salfeenawi uttis issi bhitani ba kushin masqale oyqini humphin salomera puuta xaaxi uttis.

Haysani paydoon usuppuna gidiza karabitanne toopphe nayti bootto suna qizikka alameen tamari didisa toopphe nayti hayssan qonce,

Haysane ashi ubbi azazanida minates asi gikko izaappe guyera diissa pootoykka niyo daruga oddishinne diizi guekko hayssan beettiza asikka kih kajetishi dees

hayssan issi adey dunguza maayidi qooren pooxa xaxidi ba kushe xokku oottidi mayken haasayishe diizaa qoonicisi bessess

Hayssa nooni biishe diisa dumma dumma nubbitti asatinne kara yuutte asati maalara soofi maagi eqqiza izi leettis istafekka hiddon diisa abebech-adaane.

Hayssan heedzdzu asi issippe eqqizanne iza giddon diiza issi macca mayke oykqada huufe yeddeda karetta manaxxire wottida iza haasayishe beettees izi miyyen eqqida adde beettees.

hayssa nusse keehi cora asi beettis izikka oyden uttida issi orde busilime mishirmiiyen bica pistaalenne borsi dees izakka kushen waraqata oyqqas

Hayssan de'iza asata nuni be'ishinka xeellishe diiza asika issi waraqata oykidzi heedzi issippe xeellishenne keehi malalettishe de'iza qonccissi bessees.

Ha7i wode munitan issi asanayta issi bessappe harabissa efaanasi go7a immiday ayssi geetettida derjite keehi daro ko7a asa naytu si immidi beettes.

Hayssan issi addey qobe mayidi jaaketta maayidi haaxeelishe de7izayssi keehi dpsido poolise woykko makalakkaya gidiza izi beettees hayssan

hayssa nuni beyshinoykko xelishe nussi beetizay hazindikko kawo oosanchati sufe maay7i ekizenne isa sinthan issi magalakaya maay7o maay7ida inda eqqas

Hayssa nuni be'iishshe diiza issi kareta bitane haa xeeliishshe betees izaappe guyeera keehi sogu giida derey mitti beettees

Hayssane issi sohon asi woykka makalakayan issi addey hayqqin yeehoyekki bigizanne maarara uttiza asi hayssa nuus qonci beettees

Hayssa nuuni baysheonekko xallishenusi heedzu addeti meetoosan iza meyanekka issi makini lees izafe iissi adde sintara po7o immida miisha kushi nam'a oyqis.

Hayshani guye baggara cora asi yaanne ha hamati shi dees isa sinthanekka issi addey ulo bolla kushe wottidi eqqisay poolisekko

isi keeta karen cora asi eqqidinne oydu polisira bettes izikka timerteketa mikko diido sohoy kee himilatis

Isse biiroon uttiza kareta mambara uttizi ha xillide giizay polisokko iza miyenikka dam'u baggara magarejju duge geedetti ittizay hayssan qonce.

haysani issi dere asaa woga qonccissiya maayo maayidanne bari maayo maayida asi woykko macca nayti aayetuura issi keetta giddon uttidi ezggishe de7eettes.

Hayssan issi keetha dizagan cora maccane atuma asi utizi beetees. entappe goyra diza gidon qanththa qanththa pootoy kaqeti utizay betees.

hayssana issi mand haasanni xielishi meekko hara asara haasayishe liittees isaafekin miida amaratu soufeekka saabeetti uttiza qoncise

hayssa nuusi beetizaye hazu adekko isinni ta bolla mita giegisi woottido hayisikka maatta ooyssi oyqano eessa maanaw maaddess

hayssa nuni be' shinikko xeelishe nuusi metizay ayziyeikko cora asi maalara salfen ekkisenne iza sinta issi zo'o qancan agabar geetettida mooma taqqizen beettes

Hayssanissi ayhshu ziggetettida makini guyera diifhin izaappe ehiddu duma dumma miisha ohorgakkido deressi immarasiyyida machanne attumas hayssan beettes.

Hayssa noonni ba ishi diiza suhotun cora as maalara agdichi himetishe deettes isa miyeenekka mitti maatinne uutti yuushon bheettes.

hayssan issi yohoy wagga bootta waraqata bolla salo merara diissa qalamin saafetti miitta bolla kaqetti uttida isikka beette suea qoncce

hayssane nu biite kawoora sipe uttisa nam7u asati beettes isa mayenka kare bitta bandiraranne toopphe bandiarara beettis sintaara ciishi deettes

Hayssani dumma dumma sohoppe yiida dumma dumma sohoon uttidii diiza kawo oosanchchati hayssan beettoosona izakka mokkidi dee'iza gammo dere aawati hayssan doossona

Hayssan uttizanne eqqiza asi deettis eqqiza asi kushe denti moraqatappe nababishenne qaala genishe diiza iza hayssan qoncis bessees.

hayssa mooni mo7ishon hikko xelishon issi ahu gadene cora asi dees isafeka sintara diida ish adde agafa oyqqidi buude tokkish duuttees

Hayssani nuusi beettiza keeththi keehi ahokko .Iza giddonikka cora asi maci attumi dumma dumma merara diisa maayo maayidi zo'o wonbaran uttidi tobishe.

hayssa daani biyasha diize azefikko gammo dere asaya hissife gabe giddoni oottishe emetisii izikka kawo oosanjagi tokko woykko ufoote dokishe egon7ises

Hayssa diida pootoy nuni beyishe woykko xeellishe kiihi lu7iza pooki keetta izikka nuni qoppione addisaawan diisa keetta bilate

Hayssani issi hoosso anjiside wakko polo gattizo hachchi dallassan dooyi asa ubba bessidi diiza attuma asinne iza miyenka toopphe baandere diisadeettessa

Nam7u sohon shaaketti uttida toho kuwaase kaaasanchati hayssan nuusi beettees issi bessan beetizay toho kuwaase kaa7iya nayti kuwaase kaqqanaw bishe beettees

nam'u baggan shaaheti uttida asi hayssan bettes issi baggan diiza issi adde dabitara doyidii nababishenne issi inda eqqada haasayishe diissa besses

hayssani asay oge bolla makina xayyi heqqisay coli beettees yaatishin hiida issi makinen cora asi waareti didiizay hayssa nuussi qonci beettees

Hayssani nam7u baggan diiza pootoy beettes izaakka asi maalara citan uttizi haasayishe woykko tobishe diiza isa hayssan diida misile nuusi qoncises.

hayssa nuni be'she nuusi beettizay asu giikko keehi gii uttida ogi bolla haaththe yidi di7on duge efidi hattan olidonne iza kessanaw diiza maytiya ish des

Hayssa nuu si beettizay asaygikko cora asi hisippe uttidi sinta xeeli shinenna issi adde oodey uttidi iza tamarsidi bollappe bessi di giizay hayssa dees

Issi katama giddon aaho oge beettis miye baggara cora asay himetishenne ogka aaho ogera makini yaanne ha himetishe deizay hassanusi qonci beettes

Hayssan nuuni be7ishe woykko xeellishe dizay giikko mittay qorqqoro keettay issi baajaajenne maarara salfen eqqida macca nayti hayssan nuussi beettees.

issikeeti keehe sayuutida sohon zo7oro ombaran oltiza macanne attoma as biittis izikka yuutetti daaba eskishe weykko siishe bee

Hayssa diiza miikko beettiza uyddu asi kare biitta asakko izikka telefizine toho miikko kushe qoaathe beshe beettiza qoncides.

Hayssa mursi bettisa miseda bolla cura karalitha asatti maalara himiti didishanne wursa ba7ine makina salpen naage diizaa misatosana isi giddunka maaci attu hindes

hayssane yuussi beettisa misila bolna diiza heessu gebiya diiza makini cuuri meettees iza gibenekka issi adde issi indo caanido motore idees

hayssa nuni beishin ikko seelishi nuuss dumma dumma qommo merara diisa miishi beettise isikka hayssa beettizay aazazibikko makina goomi baynderi bajahe

Hayssa muomi medishi muussi beettiza miish wode ehido miishakko hamashinni asa naytusi dumma dumma go7a immiza yuhokko.

Hayssa nuni be'ishshe woykko xeelishshin oge bollara issi adussa kaami mizagani cora asi maara oyqqidi borsa ba'oddi gelishshe deettes

Hayssa nu si bettizaya ziigikko paydoon keehi cora gidida ash toho kuwase beyishinne ishi aaho denba yuushon diza nayta hayssan qoddis bessis.

hayssa midiida issi keetti qorquro Keettakko izikka taane tishoota xilillishin keehi gan7ida keettakku iza minenka adussa zaabe beettis.

hayssa nuni be ishe woykko xeelishe keehi lo7i uttida soonu issi maca nangiya kushe aaga naam7a dentaza qobe wottaza ha xilayda minchiza nangiya beettos

hayssa nuni beeshi woykko xelishe beettizay asegikko isshi wora miyen yalaga nayti diiza beettis izikka xumoosishi woykko isshi lo7iza mereta beeshe deettes

Hayssa nuuni te ishe nuusi beettayazeediikko cura asi geegissana gidiidanne issi aagu giddon diisa dumba dumma qoncisife miittisa

hayssa nusi beettizay azigikko keehi darati uttida woykko minti beettido caakka giddoni isshi kare biitta adde bursa kareta ba7idi hayssan dees

Hayshani keehi soqu giidassoppe hatti duge waddhidi diisay keehi boottakko izamisenka ekkida bootta shurabe maayisa machanne attuma nayti hayssa nuusi beettes.

hayssa nussi nam7u yelaga mejji mitosana istafeka sintana diisa shi adde tanu tafera geetettiza miidan eratida asa izikka toophe bandena maays

nam7u yelaqa nayti hayssa nuuni beishe beettosona issi macanaya kushin bootta baldida weeggada kareta maayo maayada borsa payida issi adde miyen eqqasu

Hayssani issi mana maayu bollara bootta shurabe mayda macanne attuma nayti qobe wotizinne sa7an uttiza nayti beettees izapfe guyera sadoy beettes.

dumma dumma wora do7ati hayssa nus beettosuna izikka nunni coogi deelishin kace diza ha doykka gaara geetettida wora do7a tayssi milates

Nuni beyishi weekko seelishe keehi lo7iza haatti xoqappe duge wodhdhishinne niye diida cililo maatenne gutta nayti ziqqan diizay hayssa qonci beettes.

saana issi keehi lo7ida issiy wora do7a beettos izakka gammo doonan genessa geetetta xeesetida hayssan lo7a xeelishe woykko bettishe daawa

hayssa taanni beishi woykko seedishi beettiza nam7o adde toppe issuy tope bandera maayzaagi taabi ebeshoko izikka wolayta tidokiriya temmo geetettin eretees

Heezu nayti uttidi isttafekka miyyera dizay haa xeeli miiccidi diyaysaa izikka maayido maayoy dooro polisiya asatu maayo gidishin beetes.

hayssan cora tamaare nayti baarara eqqiza inni beettees hayssan hara sintara gam7u addegi urtini issoy dunguza qube woottes

hayssani keehi cora mayti deqqidi dijitan mantawuge kessano xeellishinne iza miyeenmiida timirte keettikka keehi gal7a keetti beettes

issi heerane issi heera asati isipe maaran eqqidi dooro karte ekkana yezaba milatosana izata giddonka diiza addegi haasayishe woykko mincishe deettes

isse keetta giddoon cora asi issipfe uttidi meettis iza sintanekka dabtoray woraqatay dhassikka maobaali beettishin nam7ati maca

hayssane nunni meeshe nuussi issi adde dummadumma ashata ehssi dijital matohissi pooto dentee diiza izi miittis izafe guyra diira keettikka keeh gal7akko

Zo,o woykko maata merara diisa minforme maaydi borsa badida guutta tamaranati salfe naayidi ekki daageti hayssa noossi qonci beettes

hayssan huni be isheenussi meetisay azuugikko nam7u macanayti beettosuna issina sintala malasire wotisada hoykko kameera wootissa kompiterin xeelish beettes

hayshane payidoon keehi cora gida yalaganne maca maytinne aayiti doosana isha sintaanikka bootta wuraqati diishinne izikka footo dandidi diisa iweettes

Hay saami maca asi poota maaydi maara woykko salfu oykkidi issi keetta gelishe beettees izappeka guuera kuuray beettees.

hayssanne issi mala mayo maay7ida weykko malaya maay7ida toho kowaasse kaassanchati biitta gidton diiza doordoodanassi yiidi karte baeygidi pooto dendi shedhetees

Hayssan taani loyita tishi otada xilliyo wode dumma dumma mayo meera mayida asi xarapheeza bolla dabtara woottidi xaafidinne guye baggara qassi mobale go'aytti beettes.

Hayssa nunni beeshewikko seelashe diizoy azigikko toho koaassiya ka shanchati malaya maydi issippe eqkizenne isa sintanka isi adde koashe oykkidi uttiza izie

Hayssanonni ba iishenussi beetizaaye aaziwikko toho kowaassekka yanan unciti coni woqi didisanne koaze ponqano xeelli diizibeetes.

hayssa nunni beeshi nuussi beettiza misilyane nam7u baggara diiza tohu kuhasancheti isi aho demban ka7idi diiza hayssa nuussi besses issi kaasanchikka keehi gupes

Haysan nuusi beettizay aazee giikko issi mela sohuwani toho kuwaase phonqanassi woxxizi diza na7ay karetta qonxxa gixxidi woxxishe beettes.

Yeraga nayti toho kowaasse keehi dardoses hayssan issi keehillo iza demban nam7u citan diiza nayti kowase kayshe issi citan diizagitu malayi so7omera

Yelaga nayti keehi toho kowaassi doosishin hayssan diisa awofa toho kowaase ka'edi diissa nabu'uccika wokkalida gita gita kasanchati hayssa notsi beettoosana

Hayssan issimitta giddon ke heggita gaastanne qass issi mala maayo gidenna dumma dumma maayo maayida attuma asi isporte weykko bolla mondeto wolotishe dees.

hayssa biida issi adbaabaawi muumi tii shiyooti xeelishe ki hinu naan lo7ees iza miyiyoonikka aho ogeodetizane qaaho kataman diiza huho

Haysaniye wotta wotanayo oyddu addeti maaran hokkidi dendana hanishe diizanne izappekka miiye diiza issi adde duuna goozi uttis.

Hayssan tane beshemekko xeelihi diza cora asi toho ko asi xeelidi wolkko beidibiisa milates ayssibikko cora kolomo asi polisi tamara nayti issi pides.

hayssa nusi beettiza nam7u biratappe oosettida nam7u kushen oyqo somikka diizanne nam7u karetta goomi beettido miishi hayssan qonci beettis

hayssa none ti shi7utti gelishe musi beettizay aze gikko nam7u borsati gutti kushin wuysuuge beettes iza giddonkka saafanas shinne dumma dumma mismere kessanas go7isee

hayssa nuni be,she diiza miish wode ehindo asa naytuse go7a iemida moobaale shuchcha xaabti meekko charce otishe beettiza malte diifettes

hayssana nam7o addeti keehi beetoosona iza peka sintaara diizaa issi adde shamise maayidi mayke olkidi manasire woottidi haasayidi diisay beettes

hayssani daro wode biriweykko walaqati feeretiso meytanas maaddida mastish geetettida miishi duma dumma merara hayssan muurs qonci beettees

hayssan nunni xeelishe woykko da ishe deettida miishi moden ehido cira miishi dumma numma merara diisa asa naytu sini galla gala go7a inmisa yoo

hayssan issi metta haykko dawula wulla kaqon diiza qulpe beettees uzikka soogelo saanqa dooyana maadiza wekkokko ida miishi hayssan boettes

hayssannini be7ishen nuusi beettiza maata wogni nutti gelida sabarqom geetita diichite beettees izikka saame tayshisa utisi tamarsshe beettees

Hayssa nuni beishi woykko xillishe nussi beettizay faydol keehi coero gidida biiri nayti xaafanass go7a immida solomoranne karetti beettiza.

Hayssa nuni beishi mikko xeelishe biiza heedzdzu miish wode eheedo asa nutusi dumma dumma go7a immiza yookka hayssan diida issi boota biireekka.

Hawythat haddi dashe diizi naosseekko issi sahowaani markabe geetetiya miishi deeese isaafe yabagaraka cuaykka betisi saloyka betize qoqifesa

Hayssan nuuni be'ishe woykko xeelishe beetiza oge adisaaba beetees. izikka babure oge geetetidi keehi daro itopheppe jubute efees.eretizay

hayssa nunni beeshe wekko xalishe nusi betizay aazuygikko horoppile iza bollakka itiopiyan giza suufeykka ingilizathora xaafeti uttiza

Hayssanni keehi wogga issoy issara gooshettiyo maa kame woykko makini hara qeeri makine bollara garsara caanni hemettishe beettes.

Hayssa nuni beyishimokko xeelishe nuse beettizahe aase giikko isikeehi lo7iza oota keetta yuushione zo7onne dumma dumma kareta salo melara diiza kartoni des.

hayssa nuni be'eshin paydon keehi cora gidiza ooso keetta biidi diiza elaga woykko gaasta asati saykile laaggiti isi kaamera biidi diizay beettis

issi oge bolla issi adde motore bolla ki urtida izi beettis izaappe ushachcha baggara coora asinne bajajji laageti beettis

Hayzaani beettisa nam'o makinati ta ni tisusho ta xeeliyoote keehi tana lo'o sona izikka oorathanne isa bolla diisa xiufikka keehi mana'isi beettees.

hayssan taani beshi waykko xeelehe diise azeygekko nam7u nayti hayssan beetosen issabegga sinsara diiza issi adde tuhoy hemetenna woykko ikka milcher geetettida miishio uttis

Issi kihi giigidanne lo7iza ogeera woykko kameera zo7o makini woykko sino geetettida makini hemettishe woykko laagetishe diiza izya hayssa beyays.

Hayssa meenni beeshe nuussi beettize gaasi dhikko sinta baggara nam7u makinat diishin guyera hara gaari geetettida asanayta issi bessappe hara beyssa efes.

paydon keehi cira gitida asi issi bessappe hara bessa baanas markaben geliti haatta bollara bidi diisa izinne hatti kumi uttuti hayssani keehi xeelleone messis

hayssani asanayta issi bessappe harabessa efaanassi du7a immida misi okko makin maara oykkidi woykko salpera paydon cora gidizi beettiza

isse aaho obera bam7o makene kantishe omekko biishe beettees izikka biidi diido ugi aspalte fiidishin migeera pooqe beettees

Haysa nuussi heedzdzu asati beettosuna iza miyenikka diisa xaraphisan moobaale moraqatinne hatti haylandera dees ishi adde ita odishe dees.

Issi aaho ogera kawo oosancha geetettiza mite pute tokkanawu nam7ikka oyqi ekkidi efidi deesza hayssa nunni be'di de'zo misili nussi qucises.

Hayssan keehi xoqu gi ottida pooqekeeti keetetti diizaage beettes istafekka guyera diiza pooqekka biron keexettid diisay hayssa beettizay qoncha yehokko

hayssn nuni de'ishe nuussi beettizay aze gikko xoqa saloyininne dumma dumma mitti woykko zaafinne iza miiyanka buro keexetiedi diza kiiti des

Hayssa nuni loishe woykko seelishe dizay ase giikko asha nayti daanassi duma dumma goa immana dandayida keehi loida pooqikeetti maarara beettishe deet.

Hayssan maarara diiza kiitti keehi lo'ees hayssika keehi dure asi kiitto keetta milatis ayssi gikko tishshi ootti be'eshshi keehi lo'ees

Hayssa nunni beeshe minosi beettiza poo7o diddoora haahon diiza issi gotta pooqi keehi qonci beettis hayssanka cora asi diizokkeeta.

hayssa binoon keephetidi diisa keetta giddon nam7e asati eqqizi haasayish biittis issi asi maydo maayo bollara poolise milatishi deess

Haysanni issi hootele giddon cora asi barisoon soon eqqizi issife haasayishinne tobish hyedisa izi beettis hakeettikka keehi nuumiti shiooti xeello wode lo'esa

Hayssa nuni lo'ishe muusi beettizay aazazagikko isse no'a geetettida derjite giddoni cora maynti issipe ekkidi haasayishinne tobishe diisa izi hayssa meettes.

hayshani issi mala yuunoforme maayida tamare naynti nabubishin ninne iza giddoni heedzdzu astamareti bootta yuniforme maay7di iza giddon ekkiza beettees

Hayssa nuni be7ishin nuusi beettizey azee giikko tamare nayti issi komputere kumido kilase gelidi goyera be7ishinne ishi addeykka iza tamarsishe beettes.

hayssan nuuni be'shi woykko xeelishe nuussi bettizay aazi giikko issi sohohan gayshe nayti issipe tamarishenne issi astamaari tamarsishen

hayssa nuni beshe woykko xeelishe nuussi beettiza aaze gikko issi sohoni shinqidi diiza gutta nayti izikka tamarshinne iza sintan issi maceya astamare beettawus.

hayssani nuni be'eshi diizay aze woyekko qoncizay aze gikko issi mana yuunifomea mayda woyikko tamara nayti issipfe uttidi kush dentidi zaaro astamaresi imishi diiza besses

issi keehi la7ida sohon kamaare mayti soon untidi kamarishinne dumma dumma kaasa ka7ide diisa gayshe naytikka haysanuss qonji beettessa

Hayssani beettiza tamar nayti nubit naynta izaa tamarsidi sinta diizeykko faranja izikka manaside woottini ba kushenis bootta masaafa oykiza iza.

Hayssa nuni beashi dize azi gikko ulayta shoto himburse galinashi maade wekko omen dizaynne iza kosiya bere hayssa yumusse beetes.

hayssan beettiza issi timirte keetti ha waleta soodo beettida gibrina koleje geeni beettes iza sintan issi makini eqqizi hayssan beettees

hayssan cora attumanni maca nayiti nababo keettan nababishenne maaxafa dooydi xaafidi dizayisa iza hayssan nuuni lo'etti be'oos

Hayssa muussi bettizay azidikko dumma miladiza iss dere buga qonisiya maay7o maayda attuma asi issi bollanka itti uttiza yoho be ishenne ubaytishe dees

hayshani diizaekko timert keeta izakka kabeni diiza utiyo oyde sho geeleshi di diisa moykko tookkiya assenne ishe nay tooppe bandira maay7o maayde hayssha bettes

Hansin bimmo milara deissa damma qumma dere woga konisa maanyo maayda gita asi issi keetta doonen deene dekki ha xeelishu doettees.

Hayssani tamare nayti birata xarabissa bolla uttidi uniforme issi mala maayidi maski doona uttidi xaafishenne nababish diza bessees.

hayssa nuni beyishe dizay aze gikko issi maresten nayti gelishennne baari maayo xeelisishin diza nayti goushetta bursa oyqqidi ba da hizi weettes

Hayssa muuli beishe woykko xeelishe diiza atoma asi pooto dendees iza pesentara didiza issi adde bootta maay7ida zokkon gammuzo yuurappe diizi

issi aaho obera wogga nam7u wohikko oddu googu dizo makine ogekko yishin nam7u addeti simtaan ekizi beettosana issi motore beettees

hayssa nuni be'ishi diiza isi katami keykko dijjibenna isa giddonka isi isi sohoni wareta keetti mikko buda keettinne maata keetti qorquru peetti beesa

Hayshaane nuussi mettizay aazibikko nam7o makini issi biron oosetti didiisha ogeera biishen issi macanaya ogene kareta maayada ha xeellishe deersu.

Hayssa humu sewi betizaynaze weekko issi aaho owekko adussa oge nam7o baggara miti weekko war kamme uttides dessay hayssa bettis

hayssani cura attuma asi oge oosoyoo dende oge oottishinne giigissishe diiza izi beettees izikka kalta akafa oyqidi hayssan beettees

Issi aaho katami hayssa mussi beettees izikka cora qorqoro keetti beettishen issi giddonikka cora oge efidi diizanne makina beettees

issi aho enoge giigissi di diiza nam7u makini beettes iza sintanka isshi ande trafike maay7o maayiday ha seelidi diisay beettes

issi keehi la7i oosetidanne akki ekkida oge bollanka korkonche qoletti uttizo sohonni issi biitta guye woykko oge giigissiya wogga makini goyishin beettes.

Hayssa tani couga xillishe taassi beettiza xoku giida katali keehi diccidakko hayssi giikko kadabagin bendiza puuqenne keetti dumba dumma keehe lo7iza

Hayssani issi katama ide na sohone oge gessanasse issi bitta guye makini oge guye diisanne iza miyen coora naytinne oge duuna muuse dees.

issi aaho ogeera biyon ootes tishe giiza sohoni nam7u makinati biishe wiikko kantishe beettees iza miyenka eqqida issi maca tiraabikka beettees

Issi kiehi wokka diccidanne aaho mita giddon cora nayti eqqiz meettes iza miyelekka wokka mita mikko biitta guye zo'onne bica maginedes.

Haysa nune beeshe nuussi meettiza katame biro gichibennakko hayssi gikko hatti baanassi giigissino diche geetettida sohoykka haayssan keehi om7i uttida sohoy beettees.

haysani biro liigishe woykko keetetti dirdiizanne haatta zeerish diiza haasuhin biittis iza miyeelikka cililo maatenne mitti yuusho keehu deektes

Hayssa nuunni beheshe issi haatta daga yuodiyoo issi orotoy keetetti wuddidi lo7iza qalamediy giifidi yuushu diriti ortida

Hayssa nuunni beyishe wokko xeelishe beettiza ayzeey giikko issi makina giddo milatiza suhoykka qasseka dumma dumma shubara diizay hayssa nunusi beettes.

Hayssane issi sohora cora attuma asi qoorin dere woga qoncisida guutta afala weykko pooda xaaxide issi haatta oge malatida sohora kantishe weykko hamatishe weeto

Hayssa bettizay aazi giikko biro keetetti diddiida keetta hokko buuqe keetti keeteti diishine haatti ollangeli elizanne izappe yabagaara.

hayssani haatta milen eqqida issi adde beettes hattikka nam7u baggara gogidi diiza cora nayti gadara xeellishinne adde ba qoorin afala xaaxida beettes

Hayssan diiza oosetti diiza oosoy biroona iza beyanas woykko xeellanassi yiida ashati giddo geledi beyishe woykko xeelishe hayssan diiza miseo yuussi qoncise

hayssan issi haatta simeresida makini salo melara nam'a gidiyageeti mitta giddon eqqiza izi beettees iza miyenekka issi keetti dees

hayssanni dumma dumma merara diiza maay7o maay7ida gaasta asi bomba haatta dooy yekkidi kushe meeceti diiza izi hayssa nosi qonci beettes

hayshani dumma dumma dere woga qonesa dumma dumma melara diidza maayu ma indamma cenne attuma nayti mikkokke higita garta asati bomba haattan kushe meeceti sheebeettees

Issi keetta giddooni cora ooso ootidi diisa asi beettes ha asikka haatta giigissana bomba giigissidi diiza asi oosu bolla beettees.

hayssani cora asi issife yiidi be ishe deettis iza sintanikka diza miichiya izasi yoota dadiizoy aze gikko hayssan go7etuu miisha go7a yuutos

Hayssan nuusi beetiza yohoy aaze giiko heedzdzu marara bonni gogishin woykko haththi bollappe wodhishin iza mihen issi asikka beetenna

Hayssa issi maca nanya haatta duuqashe beettos isakka nam'o litire haatta duuqa ida diizaara muuyi bica tootalee beettees.

hayssane issi ogedoonan hedzu asati issi mala maayo maaydi biida wuddu asatusi shiba hiyotu she wikko izaara haasayizi haasumi eqqisa issi beettis